Egenshiisha egenshshiishshaho yineemmohu Mitore anfoonnire afeewokkihura kulate woy xawisate doogooti yinanni

Seesaa seesaho yinanihu biinfille agadhate assinannire uduunne ikka dandaanno buudhinannire ikka dandaanno hakkuri baalanka xaphi assine seesaa yaa dandiinanni

Baattote ofollanna xagge baattote ofollaati yineemmoti baatto ofoltino gari lagaame ikka dandiitawoo bagaame ilaalaame ikka dandiitawoo tulluwaame ikka dandiitawoo boonna bobbooddaame ikka dandiitanno hattee baalantanni baattote ofolla xaggeeti yineemmo

bunu minenna sagalete mine bunu minena sagalete mine yineemmohu intayrenna angayre qixeessine worroni mine ikkasi xawissanno qoleno buna angayha sagale intayta hidhine inteemmorenna angeemmore qixeessine bununna sagalete mine yinay

mini uduunnneti yineemmohu mini giddoonni horonsi'nanniha ikka dandaanno lawishshaho televiyiine ikka dandiitawo xarapheeza ikka dandaanno iiii mine itatenna agate horoonsi'nanni uduunne ikka dandaanno

Daddallo, daddaloho yineemmohu saante woyi womashsha affi'nanni doogo baalla woleho owaante uyine affi'nanni baalla daddaloho yinnanni bayichunni bayicho dirimunni dirima lexxate woxunni assinanni womashsha baalla daddaloho yinanni.

hodhishsha yineemmohu gobbatenni gobba woy dargunni darga manna ikko uduunne haare tareessaha hodhishshaho yinanni

daganna maate dagate yineemmoti mitte mittenti maate ikko olluu gobbate manni gamba yiinoha dagate yinanni maatete yineemmohu mittu mini gamba yiinoha maatete yinanni

Looso, loosoho yineemmohu ee heeshsho woyyeessate woyi heeshsho qayarate hee'nonni wichinni dirima lexxate loonsannire baala loosoho yinnanni.

Kalaqo yineemmoti kalaqamu jiro kalaqoteyii noorenna qooxeessa hee'nanni qooxxubba ikka dandiittano

bunu minenna sagalete mine bunu mineeti yineemmohu hidhine angeemmoha buna ganfe qixxeessinanniha bunu mineeti yinanni sagalete mineeti yinannihu inteemmo sagale ee woxunni hidhine intanni mine ikkasi xawisanno.

Seensile, seensile yaa ii'i biifate woyi biifisate yaate meesanettono ikka dandaano mineno ikka dandaano wole wolereno ikka dandaano seesa yaa seesissate.

boohaarranni mereershaati yineemmohu ee marre ofolline booharray intay angayi ikko foolishshi'ne caa'line hee'naywa boohaarranni mereershshaati yinanni

Sagale sagalete yinnanniti ee manchi beetti horonsirare woyi woluri horonsiranore ikka dandaano qole intara qixxesinoyire loonsonnire baalla sagalete yinnanni.

Adawu agaraano adawu agaraanooti yineemmoti dagate babbaxiteewo gawaajjo iillitannonsakki gede dagate sae owantannore baala adawu agaraanooti yinanni

Minenna gallanni mine ,mine yineemmohu hiikkoe mineno ee mineho yaa dandiinanni saada ikko babbaxewori gallare mineho yaa dandiinanni ,mannu gallanoha kayinni gallanni mine yinnanni.

Owaante, owaantete yineemmoti daddalu basenino ikka dandaano fayyimate mini, rosu mini babbaxeyowichinni affi'nannitta woyi horote ikkanore affi'nannire baallankare owaantete yinnanni.

Hodhishsha yineemmohu manna ikka dandaanno uduunnicho baychunni woy dargunni darga haare wole gobbanni wole gobba wolewa qole haare haraha konne hodhishaho yinanni.

mininna dubbu saada mininna dubbu saada yineemmori mitu intayri mitu intaykiri saada no gobatino hattonni mini saada harricho farashsho saa lukkite yinanna mini saadaati gobbari ambooma doobiicho hatto yinanna obba galaareeti

Ama'no ama'note yineemmoti babbaxitino ama'noti gobbankera nooti yaate, iseno kuri giddonni lawishshaho kirsitinu ama'no ,isliminu ama'no, orthodokisete, kattolikete ama'no yinnanna duuchu gari ama'noti noohu.

Boohaarranni mereershaati yineemmohu fulle boohaarranniwa ofolline caa'line intayii angayii hakko fooliishshi'nayiiwa boohaarranni mereershaati yine adhineemmo

hodhishsha yineemmohu manna ikka dandaanno woy uduunne ikka dandaanno

superimarikeetete mirte superimarikeetete mirteeti yineemmori inteemmore ikko angeemmore hattono horoonsi'neemmore ikka dandaanno insa giddonni umoho riqqinayre ikko bisoho riqqinayre hattono keeranchimmate afi'nayre eee manchi beettira hasiisare baala worranniwaati

godo'le godo'lete yineemmoti babaxewo dani godo'le heedhanno lekkate godo'le dodanshshote godo'le xerembirate godo'le eee babbaxewo dani godo'le heedhanno yaaate

Poletika poletikaho yineemmohu mitte mittente gobbara eee umise poletiki no yaate e'e mitte mittenti gobba massagantawohuno marra''antannohuno isinniiti